Omu kishushani omu nikyoreka abantu bari bariyo nibanaaba engaro omushaija omwe ajwaire eshaaha na nabandi bariyo nibanaaba engaro aharubaju

Omu kishuushani eki harimu abatsigazi bato bajwire rugabiire bakoomire n'ekwanzi bariyo nibataagurira amaziina g'owabo

Eki ekishushani nikyoreka omworeko gw'ebintu ebibizirwe, harimu ebitanda harimu ebisigire ebindi biri aha rubaju

Ekishuushani eki nikyoreka omukazi ayekoreire abaafu erimu amasiihani n'ebikoopo n'amahuuma ayekomire aha mutwe n'akatambare

Ekishishani eki kirimu abantu babiri na omwana muto bari omuryato barinkabarikukwata ebyenyanja, omwe omuribo aine eirobo eryokukwata ebyenyanja.

Ekishushani eki nekishushani kitereire ahaiguru kikworeka ekibira kihango Kandi ekibira ekyo kinemu emiti mingi ya kinyatsi kiine enguuto zirikuraba embazu zombi zekibira

Ekishushani eki nikyoreka omusiri gurimu ebicoori aha aharubaju orumwe Kandi orubaju orundi rurimu omuceeri guhingirwe

Ekishuushani eki kirimu omwaana muto ayekoreire egutiya erimu ebintu harimu na n'emiti n'omwanya gw'oruguto ogu ari kutamburiramu

Omukishushani omu harimu omushaija abyamire aharubaju rwa piki ahamutwe gwomwaaro hariho enyanja hariho namaju gagyetoreire

Ekishushani eki nikyoreka ekibira kihango omu kibira omwo harimu omuguha oruguto rurikurabamu hariho enshozi nyingi nainga shi obubungo bwingi aha rubaju rw'ekibira ekyo

Ekishushani eki nikyereka ebitara ebyokubiika ebyokurya nana biri aha rubaju rw'enju, aharubaju rw'ekitara hariho enkoko y'enshaki

Ekishushani eki nikyoreka omutsigazi omwana muto akwaitse ekyenyanja akikwatiire ah'eirobo eribakikwatisa enyuma ye hariyo omukazi n'enyuma yaabo hariyo ondiijo mutsigazi bari aha rubaju rwenyanja y'amaizi

Ekishushani eki nikyoreka omusiri gwebicoori Kandi omusiri gurimu ebicoori bito biriyo nibitooka nibikura

Ekishushani eki kirimu egaari ekomireho emyenda kandi eyekorire ebitookye bikomirwe ebimwe bikomire omukadeeya

Ekishuushani eki nikyoreka omwanya gw'okuramizaamu nikyoreka ahamutwe aha ibaati ry'omwanya ogw'okuramizamu

Ekishushani eki nikyoreka omuntu ashutami aha nkungu y'omugyera aha rubaju rw'omugyera aine eirobo ery'okukwata ebyenyanja arijabikire omu mugyera.

Ekishushani eki nikyoreka amaizi garikuraba omu mabaare g'omugyera kandi aha rubaju rwago hariho ebishaka bya kinyaatsi n'emiti ebyehinguririize

Ekyapa eki nikyoreka embogo Kandi embogo ezo ziriyo nizinywa amaizi kandi hambogo emwe omurizo hatekamireho akanyonyi

Ekishushani eki eki nikyereeka, omwana muto ashutamire aha nteebe yekibaaho, ayineho bagyenzi be ayine akaronda aha mukono gwe ogwa buryo, ayekwasire ahamutwe

Ekishushani eki nikyoreka omwana bashutamire ahapiki bari aha kumuvuga aharubaju hariho ente ziriyo nizitambura nizirenga omuhanda nana aharubaju hariho enju

Omu kishushani eki nikyoreka omushaija ajwaire obusiripa ayemereire aha rubaju rw'amaizi aha ahankungu akwaitse ekiti akicumisire ahansi aha musheenyi

Ekishushani eki nikyoreka ebendera ey'ihanga erya Uganda ahagati yaayo hariho ekishuushani ky'entuuha kandi kiri omu ibara ririkwera

Ekishushani nikyoreka abaana bari omu kirasi harumu omushomesa ari aharubaho nahandiika nayegyesa abaana aba . Bamwe omu baana ari ahakureba owatire ekishushani arinka ashemereirwe na abandi baine ebitabo bashutamire omu kirasi.

Ekishushani eki nikyoreka oruguuto aharubaju rw'oruguuto hariyo ebyoma ebirikutaaga emotooka zitakarenga oruguuto n'emiti n'amanju agari seeri y'oruguuto

Eki ekishuushani nikyoreka abantu bari omutambura niga egaari y'omwika harimu omukazi agwejegiire ayegamize omutwe aha kisiika